niriba n zaya ninkura ni bi bihi shab nyala baɣiba ka shebi nye dabba ka yili za bi nyaanga ka loori gba za bi nyaanga loori maa nyala zaɣi sabinli ka tahi pɔɣi tam loori maa zuhu ka yin go ye chinchini mini di yiiga ka chinchini maa mi nye yellow, white ni borrown

Paɣa n ʒaya , ka tabi ɔ shee, ka kpa nin kpara kar ga wach, ka stand ʒɛ ɔ luɣili zuɣu ka kapu nim di zuɣu, ka to bilifu tam di zuɣu, ka bɔx gba tam di zuɣu, ka fulawese gba be ni maani.

Doo n ʒi kuɣu zuɣu ka so ʒɛ o nyaanga ka yɛ liiga piɛlli ka pili zipiligu ka kpa ninkpara ka ga woochi ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu maa zaŋla tanpiɛlli pili o nyingoli

Doo n-chana ka bɔbi o zuɣu binsabilinli ka gbibi loba o nuu ni ka ye liiga piɛlli ka so jiinsi ka kamantoosi mini alibalisa pa teebuli zuɣu ka paɣa so ʒia ka ye liiga girin ka bɔbi bɔbiga ka paɣa so gba za zuɣusaa ka ye chinchini liiga ka nyaɣi baaji sabilinli.

Doo n-ʒi yuri ayi zuɣu ka bɛ zaŋ tan' ʒee n-lo loba ka doo maa pili zipil' sabilinli ka ye liika sabilinli ka jidambiisa za o zuɣusaa ka laatinima be jidambiisa maa ni ka doo mini o paɣa za jidambiisa maa tooni ka doo maa ye liika buluu ka paɣa maa bilaaki.

Paɣa n-zaya ka ye liiga waɣinli di mi nyɛla chinchini liiga ka bia zaya ka ye liiga piɛlli ka so jinjam pinki ka paɣa za m-baɣi bia maa ka ye liiga sabinli ka bɛbi bɔb' sabinli ka so chinchini ka bia gba za o nyaaŋa ka ye liiga ʒee ka zaɣ' sabinli boobooi di puuni.

Niriba n wari waa paɣaba ni dabba bi mi zaa yela liiga ʒehi shab bi ye liiga ban bi ye liiga maa ni yino dola jinjam piɛlli ka zaŋ mi ʒee lo o sheeni.

Kuɣu n ʒɛya ka dufɛli dibaayi bɛ dinni ka matirial gba pa di zuɣu matiriyal maa mii nyɛla zaɣ' vakaɣili ka teebuli ʒɛ di luɣuli teebuli maa mii nyɛlazaɣ' piɛlli ka bini vakaɣili tam di zuɣu ka teebuya yinga gba biɛni zaɣ' sabinli n nyɛli ka bogsi yinga tam di zuɣu

Alapile n zaya ka niriba kpɛri din ni paɣaba ni dabba ni bihi dabba maa ni yinga yɛla liiga yɛllo ka so jinjam ash ka piri namda sabinli ka nyaaɣi baaji sabinli ka yinga gba yɛ liiga sabinli ka gbubi baaji sabinli

Paɣisaribil n ziya bi mi zaa yela nyiŋgo koriti bi nyiŋgolini, ka pam bi zabiri ka gbubi mŋana bi nuuni yiŋga cheeni maa nyela zaɣizɛɛ ka zaŋ baŋa n piri ɔnuu baŋ maa gba nyela zaɣizɛɛ ka ɔchinchini maa nyɛ. , zaɣizɛɛ mini zaɣi blue

paɣa n-zaya ka ye liiga ka so chinchini ka bɔbi bɔbiga ka kamantoosi za o luɣili ka paɣa so ʒi o nyaaŋga ka gba bɔbi bɔbiga ka ye liiga piŋki ka baasikɛti gba za o luɣili ka loba booli gba zaya loba booli maa mi nyɛla buluu

Niriba m-be foolii ni ka shɛba gbibi baajinima ban gbibi baajinima maa ni yiŋga nyɛla doo ka o ye liiga buluu ka so jinjam sabilinli ka piri namda sabilinli ka kpa niŋkpara ka o zabiri nyɛ zaɣ' sabilinli mini zaɣ' piɛlli ka o daari baaji sabilinli.

Doo n-gbibi baaji n-vuri li tiŋa ka ye liiga sabilinli ka ye liiga buluu di gbunni ka piri namda piɛlli ka yiŋga zaya ka zaŋ o nuhi niŋ o binsurigu ni ka ye liiga sabilinli n-nyaɣi baaji sabilinli ka so jiinsi jinjam.

Bihi n wari waa paɣaba ni dabba bihi maa ni yino sola chinchini ka zaŋ shɛli gobo o nyuɣini ka zaŋ peenti piɛlli n niŋ o ninni ka so sikini buluu ka bia so ʒɛ o luɣuli ka gba zaŋ chinchin buluu n gobi o nyoɣini ka gba so chinchin pa o sikini maa zuɣu

paɣiba n-ʒi ʒiya bɛ mi zaa ʒila taha ka so so chinchini ka ye liiga girin ka bɔbi bɔb' ʒee ka so so chinchini ʒee ka bɔbi bɔb' ʒee ka so ye chinchini liiga

Loorinima n tam pali zuɣu loorinima maa shɛŋa nyɛla 'green" bia waɣila maa ka shɛŋa nyɛ ka shɛŋa nyɛ zaɣ' "white" ka niriba gba be palli maa zuɣu niriba maa shab yela liiga piɛlli ka yingo so jinjam sabinli ka ye liiga piɛlli zaɣ' waɣinli ka so gba so jinjam piɛlli ka ye liiga waɣinli ka pili zupiligu.

Dabba n-tam darimi zuɣu ka so yiŋga gba tam pila zuɣu ka gbubi daɣu o nuu ni ka niriba ayi za tiŋa yiŋga yela liiga ʒee ka zaŋ binchɛra m-pa o buɣaɣuka "wheel barrow" za o nyaaŋa ka di nyɛ zaɣ' "buluu".

Niriba n-chana ka gbarigu gba be bɛ ni be mii zaa so la jinjam sabila ka ye liiga piɛlli ka ye cootu chinchini cootu m-pa di zaa be zaaha dani ka be ye ka shɛba gbubi Ghana filaaginima ka be ni yino pili zipiligu zipiligu maa mii nyɛla zaɣ'ʒee.

Doo n-zaya n-gbubi "microphone" ka ye liiga sabinli ka ye liiga piɛlli niŋ di gbunni ka so ʒi o luɣili ka ye liiga ʒee ka zaɣ'sabinli bombom li ka gba ye liiga piɛlli niŋ dinni ka teebuli za o tooni ka bin'piɛlli be teebuli maa ni.

Niribi n laɣim ka shabi ʒaya ka shabiʒiya ban ʒiya maa ni yiŋga nyɛla doo ka ɔ sɔ chinchini ka bɛ ye liiga ka yɛ nyiŋgo korigu ka pili zi piligu. ka gbubi dɔɣi ɔ nuuni. yiŋga ʒɛ ɔ nyaaŋa ka sɔ chinchini piɛli. ka ʒi flawese ɔ zuɣu ni.

Paɣa mini ɔyidana n ʒiya ka gbubi bɛ biya, paɣi maa. yela sweeta sabinli ka doo maa gba ye sweeeta sabinli ka doo maa ga wɔch sabinli ka so jin jam ʒɛɛ mini zaɣi sabinli boba boba, ka piri sɔxs sɔxs maa nyɛla ash,

Dabba ayi n ʒɛya ka gbubi marafa nima ka yinga pili zipli sabinli ka yinga pili zipiligu biraawn ka kpa ninkpara ka bi liiga maa buluu taai bɛ dinni ka loori ʒɛ bi nyaanga ka yinga ʒɛ bi tooni n gba gbubi marafa ka nyaɣi binyahari o nyaanga

Ziliji n tam di naba zuɣu ka shabi tam dizuɣu saa ka shabi ʒi bɛ tooni ban ʒi di tooni maa , sɔ yela liiga yelɔw kasɔ jinjam blue ka piri namda sabinli, ka yiŋga ʒɛya kasɔ jinjam sabinli. ka ye liiga ʒɛɛ ka pili zipili ʒɛɛ.

Doo mini bihi n ʒiya bihi maa mi nyɛla paɣibi ni dabba paɣibi maa yela liiga nima ka pam bi zabiri dabi maa mi bi ye liiga nima doo maa ʒila kuɣu zuɣu , ka pili zipili sabinli, ka gbubi dirigu onuuni ka bii gba ʒi o naba zuɣu.

Paɣiba ni dabba n be kom ni. bɛ ʒala kom maa ni , dabi maa ni yinɔ yela liiga dozim. kaso shoes, ka yiŋga biye liiga, ka so shoes zaɣi piɛli. ka zaɣisabinli do di gbuni.

Niriba ayi n-za zuɣusaa ka niriba ayi gbaya ka yiŋga doya ŋun doya maa pilila zipiligu o zuɣu ni ka ban zaya maa gba pili zipilisi yiŋga zaŋla o nuu m-pa o nyuɣua zuɣu ka ga waache sabinli ka piri namda sabinli.

Niriba n zaya ka niriba anahi daari tɔroko, ban mi daari li maa pirila gulofu ka piri namda, ka yiŋga pili zipiligu.

Palli n-dɔya ka tihi za di luɣili ka jidambiisa waɣilawaɣila zanzaya shɛŋa nyɛla zaɣ' sabila ka shɛŋa nyɛ girin ka Loorinima paaki jidambiisa sabilinli maa nyaaŋga Loorinima maa shɛŋa nyɛla zaɣ' piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ' sabila.

Doo nʒiya ka luŋ ʒi ɔ tooni ka ɔgbubi dari dibayi ka ye liiga ʒɛɛ ka sɔ jinjam sabinli ka ʒi kuɣu blue zuɣu, ka shabi ʒa ɛ nyaaŋa, ban ʒaya maami niribi ata yela chinchini ni di liiga ka niribi ayi ban be sun suuni nya ban niŋ rasta niŋ bɛ zuɣurini

Dabba n-za ka yiŋga bɔbi bɔbiga o zuɣu ni bɔbu piɛlli n-nyɛli ka wuɣi o nua ka "light pole" za o nyaaŋa ka tihi gba zaya ka paɣa so pam o zuɣu ka pam li zabi sabinli.

Bihi n pɛ fɔɔli bɛ mi zaa bi piri namda ka zaŋ yeri niŋ bi nyiŋ goya ni ka shab zaŋ shɛli niŋ bɛ nuhini ka yiŋga gbubi hanka chif, piɛli ka zaŋ chinchini blue n lɔ ɔsheeni